Lekke bi ñu koy jaaye ci palaas bu mag palaas bi palaas ci jëndee kaay la góoratie paket bi paket bi am na kulóor bu nete am kulóor bu soxola.

Li ay bagaas yuy jigeen di jafandiko we ci yaramoom yenn saay da koy jëfandikuwe ci kanamoom ñuñ kotedal ci lu weex.

Li mbeddala mbedda bi yoona fa jaar ay xale yu guur ñoo fay jaar ak ay waruwaayi.

Fiini palaas bu yaatu la, ay nit ña fa daje toopfa, di fa wataane afeeri luwaa.

Fi benn palaas la buy wone suñ maamaati mami ak suñ cosaan benn tabla moo nekk ci bunta bi tablawuuw num fa vindawu weex.

Lee bena buuk la buuk bo xamante ni defa xawe ci jànga nasaraan jangakati nasaraan y ci kaw buuk bi lañuy jafandeko wee

Li ab nafala dañu koy bug di jël di ci deñ ci xaalis di ci deñ che ca yeneen bagaas.

Aay nita daje ñu jëgeeko ci jàngun bu kawe bi. Jànga woowujàngon nasaraan la ñu ngi daje pur waxtaane seeni jànga.

Li ay bagaasi jigéen la yo xamanteni jigéen bi dakoy jafandikowé ci yaramam bagaas yi ñu ngi am kulor bu xonxu kulor bu ñuul.

Benn palaas la palaas boo xamante ni foofulaay niti yi di daje di noppaleku di lëkk denaan flaas fowu amna benn garab bu nekk foufu mo ngi taxaw garab bi garab bu werto la.

Benn négg la négg bi am na funde tooge. Toogu fane amna kulor bu sokolaa.

At jigee na taxaw bu solu yere cosaan wi yerewu weex la moo ngi kaalawu ci boppam bi kaalaw bu yu weex mo ngi tie ci loxam bi nafa.

Lii ay ñaari long long lang ñyu ngi tëdd ci lu weex ñaari longlong yi jigéeni nyor koy jëfandekuee di ko def seeni noppa yi.

Fiini palaa ci jàngee xaayla benna ndongo dara rapp jigée na taxaw mo ngi bort saaxam mo ngi solu kulóor bu bula am lu weex.

Li ni ab ceet la set bo xamanteni ni dañu ko muur mu ngi muuru lu wèèx tegsi bópambi lu ñuul .

Ab jigeen bu hees sa tahaw, mu ngi tè benen loho am bi ci ndigg yam bi, benen loho am bi muñ ko te nafa wi.

Ab diiwu la bu nita tè, diiw wi mu ngi am kulooru bu hala honku ak kuloor bu weeh diw wiini ay nit yi dañ kode jëfande ku wè.

Fii ab waañ la waañ wi fiir lay nit yi di togge seeni ñyam fii lañuy raxase tamen seeni bool.

Ab kaitu xibarla xaytu xibaar wi nu fa bind bindayu xonxu ab nit fane kaytu xibaar wi moom lay nit yi di déglu wala di jànga pur xam luy dox ci réew mi.

Palaas ci tàggate kaay yaram ba ñaari wey jàmbaar ñooy daje ci benn palaas bu ñooy tàggate seeni yaram ñu pareene fa seeni tàggat seeni yaram puu.

Ab lekka fane lekkawi mu ngi am kuluur ru soxola am kulur yu weex lekkawi nak nun koy jaaye ci jëndeekaay yu mag yi.

Benn na jigéen bu xees sa taxaw, mu xawa rf ñul, sol yire bu bula tehe, ab wuyo kaayam.

Ay kayt xibaar la, kayti yi num fa binda binda bu xonxu, ak binda bu weex. Num fa def ay nit.

Ki nee benna xale bu góor la bu nekka ci palaas fundee tàggate yaram mongi jëmal baal bi purr buga koy door.

Fii ab benn palas la, funde daje, di fa waxtaane, di fa lakke, di fa naanee.

Benn boolla boor bi nu ko déppa bool bi mu ngi amee culóor bu weex.

Ab ñyaar daala la daala yi nakk ay daala chosaan la daala yi nun lenn tek ci kaw lu weex.

Fi benna palaas la fuñnde noppalekwe foofu lañ nde lekke foofu lañnde wax taane foofu lañ ndee naanee.

fii benn palaas la mu ngi ame bena grab benn garab bobu mungi am xoob bu werta

Ab mbedda la mbedda wi yoo na fa jaar ay waruwaay ñoo fay jaar di dem seeni sohla.

Ab mbed dala fu yoon jaar yoon wowu foofulaay waruwaa yi di jaare di dem seeni soxla.

Ab kerr la bu am ñaari buntu gir benna bi bu ndawla, benna bi bu ndawla buntu bu nekka mu ngi am buntu klur bu nuul ak bu weex maraaj fa taxaw.

Fiini palaas buñ defar la bemu rafet nyung fa teg ay toogeekaay, toggeekaay woowu mu ngi am kulóor bu ñuul.

Li ci kaw yoon la yoon wi ay waruwaay ñoo fay jaar di dem seeni soh la.

Ay ndongo daara, ñuy janga la. ñu ngi toog ci sen toogu di xool sen kayéey.

Ab bagaas la buñooy deñcee ndoh bu tàng, fuñooy tiefi mu ngi def kuloor nu ñuul.

Ab ndarnkachu la amna ay xoox doom ye nak amna yu neteh amna yu xonko.

Ñaari dalla yu nul la dalla yi ay coketlañ amn benn nit bu sol benn dalla bi.

ab neegu taax la mu am ay palanteeru palanteeru yu ndaw am neegi seng yu ndaw ci ronom.

Ab lam bu wuur la nëngu te dan ci kaw wuween. Lam wi jugeeni ñoo koy sol.

Ab xaleh bu goor buy tàggat yoramma taxaw muge sol yere bu am koloor bu nuul ak bu xonxo.

Ab kirla bu am nee gu taax mngi am ay palanteeri ak ay bunta ak ay palanteeri weer buntu kir bi ngi am benna bunta bu riy bu am ay klo yu nuuri ak wu weex.

Ab benna butel bu nit tié la mu ngi am ci biiram ak njaram buymu ni bind ci kowam binda bu wekh.

Fi benna palas buy ngay di yéébane la am na benna tabla bu am kulor bu wèèx ak bu xonxu ak bu ñuul am ñax yu sax ci ronam ñax yi ñax yu werta la .

Liil ab seetu la ak denceekaay mu ngi amu xule bu xonx am benn nit bune ci digg be nit bim ngi sol yere yu nuulu ti loxan yi am ay bunta yu wéeru ci benn mbiyir bi.

Ngiy ay xale yu jigéen dongo daaralañ jàngakati nasaraan lañ ñu ngi taxaw solu yire yu nuroo.

Nyari dalla deer la dalla ye aye dalla jegain la.

Lii ab takkuwaay la takuwaay yi num ko tek ci kaw lu weex ab jigéen ñoo ko dee sol ci seen baat yi.

Ab ñaari daala benna daala bi dafa yàqu beneen bi muy baa kulóori kulóor yu soxola la am na ay patt pai yu soxola ak lu nuul ak am yu weex.

Ab benna miir bu gudda taxaw mu ngi am kulu bu weex benna bunta bu ndaw mum fa booram mu ngi am benne garab bu werta.

Arr benna jigéen na texaw muy taxaw ci benna waruwaay waruwaay bii waruwaay wu weex la mu taxaw ci boori ay bagaasam.

Ab kayela bu am ay kuloori kuloori binda kuluur yi am na kuloor yu xonku xuloor yu bula ak xulóor yu ñyuul.

Ni lañayowa nu ne ci wàl luwaa yi nu ngiy taxaw am seen yeere yu ni ro kennn ki nag mu ngi solu solu ni yéere cosaam.

Dekka bii ni mungi am ben na yoon ci digga bi yoon woowu ay kir ak ay garab nyor ko wor.

Ab mbeddala su yoon jaaran warwaay wi mom faay jaar mungi am kolooru bu weex aq bu ñul.

Nii ab nongo daara jàngakat yi ay nasaraan leñ ñu ngiy toog di jànga di deglu kulenay jàngal ñu ngiy toog ci seen ay baŋ ak sison ay teebul yu weex.

Ab ale bu jigée na texaw, benn laxo am mongi def benne musoor bu weex, mu ngi solu weere bu xonxu, xaala bi ngirna xaala bu xongxu.

Fi ab hitub xirla ay nita taxaw ñyeneen yi ñyu ngi debbu di sohxu negi nyax moo ne ci seen boor.

Li ab kaytu kibaar la kaytu yi mo ngi def ay nit am ay kuloor bindum bindi yu xonxu

Liini ab ñam la ñam bi ñu ko def ci benn palaat bu weex mu ngi am mguru ak xoop yu werta.

Ab garab la garab wi benna loxo moo xot yi mu ngi am ay kuloor bu weex ak kulóor bubu la ay bind yu weex ñoo fane ak ay kuloor bu konku.

Ab bagaaci negg la mu ngi am ay seetu am ay toogukaay am teebul kulóor yi ay kuloor yu nu lafane ak kulóor yu soxola.

Ab mbeddala fu yoon jaar bena waruwaay ya taxaw bu am koloor bu nuul.

Ab benna tabla buñ takka ci benna banta tablawi nak num fa binda binda yu nete tabla wi mongi am kuloor bu weex.

Jëkkir ak jabar rataxaw, nu ngi solu seen yir yu weex yu nirwu , nu ngi taxaw ci boori benn buntu, buntu wu nu ngi am kuloo wu weex.

Ab nita toog di fooye ay xajam xaj yi ay juróom lañu waa ji mu ngi sol mbubbabu weex ak tubey bu gàtt.

Naaari bidoŋ leeñ teg ci kaw taabul bidoŋ yi am na kulóor bu nete ak kulóor bu orance ñu ngiy am kubéer bu weex am ay kulóor yu gindayu ñuul.

Ab butel la butel wi ndoxam garab baxane niti dañu koy jafandekuwe di faju.

Ab bagaas yu ñooy jaay la bagaas yi ay ñaari botel la botel yi amna ay kuloor yu ñool seen kubeeri cubeer yu weex la.

Ni ñoone ci wàllum luwa ñuuy toog ci palaas ba xamante ni foofu lañuy daje di wax seeni soxla.

ab kaytu ki baar la bu am ay nit am ay kuloor binda yu xongo kuloor yu weex ak ay binda yu nuul.

Neene ay tabax xat lañ ño ngi solu seen yére yu niroo. Yére yi yére yu werta la mbax na yi mbaxna yu weex la.

Ab kaytu ki baar la kaytu ki baar wi jigéena fane ak ay binda yu xonku jigéen wi jigéen wu xees la.

Ab benn lekk la num ko tek ci kaw laket. Mu ngi am ay kulóor gu nete eam kulóru yu sokola.

Ab dala yu magget la, dala dala góor la, ngi am ay kulóor yu ñuul ak kulóor bu xala nete.

Li ab takkooxaay la buy jigéene yi di sol ciseen baat yi takkooxaay bii niy am kulóor bu netee.

Ab ñaari giggéen ñyoi rombo ci kaw tali bi ñyu tiyeh seeni siiwoo di dem ci njaayokaay bi.

Ab gaal la bu nes ci biiri ndox bi mu ngi amkulóor bu xonk kulóor bu weex ax lóor bu bula ay nit yu weex ñu fane.

Ab haley bu góor tahaw di taggat yaaranom mu ngi sol yire ku honku ak tubeye bu bulo mungi yorè bal.

Ay ñett kaasu wer def ay njaam meew nun ko tek ci kaw benn taabul.

Ab yoon la yoon wi yoon wu ñul la ab waruwaay moo fay jaar waruwaay wii mngi am kulóor bu werta.

Benni tabla buñ desin la, ñu fa binda binda yu ñuul ak kulóor bu weex, ñu fa desin benni garab bu am ay xob yu werta, am ay kuloor yu xonxu, kuloor yu bula, ak kuloor yu werta.

Ab ñaari dalla la dalla yi dalli der la te ay dalli cosaan la dalli dalli guur la.

Kiy moy sanu maam kuntakkinti moo doon jàmbaari cosaan wi ñuy tàkka burum ci dox ambii.

Bagas wi bagaas guy nit yi di jafandekue ñu ko jaayee ci jaayookaay bu mag wi ñu ko dajale ci benn palaas.

Ay nit yu dajalo ñu ne ci benne nguur buy gaay di jàffale prmu mu na nekk nguuru nt nit yu parileñ.

Aay benn palaas buñ defar la palaas bi ay lamp yuy tahal ci neegbi lamp yo xamante ni day leeral palaas bi am na ay toogu ay kulour yu ñuul mun fa ak ay kulóur yu soxola.

ki nitu nguur la mu ngiy ekiti benn loxo am jël ñaari baraamam yi eketi ko mu ngiy sol yerebu weex ak mbaxna bu njoul

ab tàngaleekaay dohok la mi ngi am tiyéekaay am coubir ci kaw coubir bi nag luweex moo fah ne.

Palaas bi palaasi tangalikaay yaram la ay ñaari jigéen ñoo nekk ci digg ri di xaccu wanti ben na jigéen moo toog ci benn ban ban bo bu bang bu konkula.

Ab lakk biñ tex ci benn palaad bu weex lekkeu më ngi am tamate mu ngi am yafu viini yafu ganara.

ab paax bu rauye mo fine am na ay neege ci kaw am na ay neege ci digante bi am na ay neege ci soufa soufe neege bi nak dañu koy ligay pareguot

Ab kir la mu am ay neegi neegi nek bi nyung ko def ay sengeh mugi am culoor bu khonkho.

Am na ay nit yu taxaw ci boori tabla bi am na ñu toog ci boori tabla bi tabla binak mu ngi am culuur bu weex am binda binda yu ñyuul la.

Kiy den na magget la mag get bo xamante ni mu ngi sol yeree cosaan mu ngi solu solu cosaan mu ngiy solo mbax na bu xonku.

Ap turr ne wissla, medé dangko day legeye. Wenj bii wenj bu weex la, mungi ameh tiiyé kai bu xamantiné kuloor bu ñuul la ak kuloor bu nete.

Ab muli suuf la buñu dajale ci benn palas. Muliiyuyu yu xonxu la, teñ kode tabexee.

Ab benna bool bu weex la buñ teg ci kaw kuluuri nete benna bool boobu mu nga def ceefu jin nu patektamen ay kaani ak ay jin.

Ap juróomi danka daaxaande la, ñoom lañ tegandorr. Ñu ngi ci boor kuloor bo xamante ni kuloor bu bulo la ak kulóor bu weex.

Abkayela bu weex nu dugal ci ay garabi garab garab yi nag ay kulur yu nete la am.

Ab armool la buñ tek ci biir nèeg, armool bi dëncekaay ay yiri la ak ay bagaas.

Ab tabla la buye yéebaane nu ngi binda ay binda yu bula ak ay koloor yu orance.

Ab huyukaay la ñun koy def safara purnumuna wuyu amna fuloor bu ñuul lu koy charse lu weex la ñun ko teddal ci lu kaw lu ñuul.

Ab bagaas la purr liggéeykat yi di liggéey yi. Bagaas bi daay bonu miir, bagaas bu ñuul la moo am kuloor bu nete.

Ngi ñooy ñu ne ci wàllu luwaa yi ñu ngi solu tuweyu ñuul ak mbobbayu bu la mbaxna yinak mbaxna yu ñuul la.

abhet bu nakk ci birkir mu ngi am benn garab bu fataxaw garab bi garab b guddala.

Ab nieg la buñ def lamp buy leeral, lu nekk boram lu ñuul la. Mungi am kulóor bu weex.

Ab benna nék la nèk bi pax la def mo ngi am ay banta si bunta bi nék yi nék gi cosaan la.

Ab benn na xale bu jigeen la mu ngi sol yerey bu la yere yi retubaab la mu ngi tie nafa ci laxoam.

Ab néeg la néeg boo xamante ni fofu laay nit yi di dajeh di waxtaan di noppaleku mu ngi am ay bang, bang yi baŋg yu nooy la mungi am ay kuluur yu bula ak bu weex.

Ap benna piis bun jel la, desenafa kuloor yu bula ak kuloor bu weex ak kuloor bu xonku.

Ab benn palaas la, buñ defar berafek, palaas wurwu lañte defe seeni xew sunu amee ngenti, wala tàkka, mu ngi amee ay kuluur yu weex, am ay taabu yuñ tek, am ay kuluur yu nete.

Waruwaayuy nit ñoo fay duga di tukki mungiy taxaw ci kaw yoon bi di jël ay nit waruwaay bi waruwaay wu weex la am na ay guluur lu bula.

Luy maye doole la moyta ca lamp xineeg wi di tàkka. Amna kuluor bu nekk ci déggi kulóor riculóor bu nul la.

Fii suñu palaa ci ay maami lawoon, palaas yi mu ngi amee ay wiñ, ñu f xxu x tabax yi tabax yu ñul la.

Ab benn mu suur bu bu lala ñu jël ko desen ci desen bu neti am na picc bu fane picc wif cluur bu neti la.

Jëkir ak jabar la jëkir bi mungi toog ci kaw bang bi jabar bi mu ngi taxaw teg loxo am ci mbagga bi ñoo mieb ñoo nirule ay yiiri yuñ sol yiiri-yiiri chusaan la.

Ay bagaaci lekk la lekk bi ci palaa ci jaaye kaay bu mag bi la nekk mu ngi amee ay kuloor yu nuul ay kuloor yu weex num fa bindi binda yu ñyuul.

Liini ab garab la, garab bune ci xit kir, day rafetal kir, garab bi mu ngiy tudd tontuur.

Ab garab la buy nit yi di jëfandekowe mu ngi am kulóor bu weex ax kulóor bu ñoolu.

Ab kaye la booñ desen nyaari nit yu taaw kenn ki guur la kennn ki jigéen ñu ngiy tiiwante ay loxo bop bi mu ngi am kuluur bu weex am ay binda.

Ab benna desee la, buñ def kuloor bu bula, am na kulóor bu nuul tamin, amaat na tamin kuloor bu werta.

Ab ñyaari jaarul noppo la kuluuru bi kuluur bu weex la ñu ko teddal ci kaw lu wéex .

Ab desen la ñum fa def komnek kuluur bi kuluuru bula la kuluur bu weex ak kuluur bu xonku kulóur bu wertatamen mum ci ñum fa binda ay bindayu bu la ak binda yu xonku.

Ab nam la lëkk bi ni mbay tiif i ñoo koy bay lëkk bim ngi am kuluur verta nu ngotek ci kaw ay banta.

Ay warwaaya taxaw, di epp ai saaku garte, warwaay yi, ab kuluf bu bulala am.

Ab lekk la lekk rii mngi def ay xof yu werta ay tamaate ak ay yi yapp ak ay luweex nun ko def ci kaw luwee.

Ap benn malaan lañ desin, kulóor bu bula ak kulóor bu nete. Kulóor bu weex ak kulóor bu xongu ak kulóor bu werta.

Lii ab waruwaay la waruwaay wi ay bagaas lamoy jël waruwaay wi mu ngi àm kulóor bu nete ak kulóor bu nyuul.

Appalaas la, flas boo xamante ni ay ñax mo fay sa, ñax yi ñaxi tuntuur la, tuntuur yu nete la.

ab bangi bantala bu ñuul bu am color bu ñuul ak efhos bu am color bu doom.

Xaf waruwaay wu dawla waruwaay wi mun ci kaw yoon bi di dem soxlaam waruwaay wii waruwaay wu weex la.

Ab miir la bu am clor bu ñuul ak bu nete am na benn lamp bu nekk bu lamp bi lamp bu weex la.

Ab kër la kër buñooy defar la pus pus mung fa ñun faye defar maraaj mungi tahaw foofu bunta bu mag bu ñuul mung fa.

Ab jongomala bu sool yire chosan yire yi ñu ngi am kulóor bu bulo ak kulóor bu nuul mu ngi tekk mësor ci boppan bi.

Abkir la buñu worale miir mi ngi am naari bunta bundaw ak buntafu mag kurwur yi ay kulur yu fonkla nigg wi moom ci biir.

Nyaari jaari noppula ñyu ngi am kulóor bu neteh nyung ko teg ci kaw lu ñuul.

Ab kayetu yi baane la, ay nit ñoo fane mungi am ay kuloor bu weeh ak kuloor bu honku nu fa bind ay bind yu weeh ak bind yu honku, bind yu ñuul tamit mum fa.

Ay ndongo daara yu daje di jànga sééni diine ci benna palasu jàngalekaay mu ngi am benna tabla bu ñuul, binda binda yu wèèx ak benna tabla buñ binda ay binda yu bula.

Ab benn xale bu górl mëng ci palaa ci tàggati kaay yaram mu ngi àndak ak balam mu ngi sol yire bu xonxu am xuluurum bu bula akbu weex ak bu werta mu ngi sol tubey bu bula.

Ay kay jàngekaay la mu ngi am kuluor bu nete. Am binda bu ñuul mo ngi xala xar tuuti.

Naari jaaru nopa la, jaaru yi jigéeni ñoo koy sol ñungi am ay kulooru yu nete.

Mu tël bi kaani moo nekk ci biiram cubervi mu ngi am kuluur bu nete ak kuluur bu xonxu ngiram kayit bo xamante ni dañ koo tay ci kawam am na ay kulur yu nete ak kuluur yu werta.

Ay ñetti buteelu garab la, butel bu ne ñu ko tey benn kayet bu weex, binda ci binda yu ñuo, ak binda yu bu la, ñun ko taxawal ci kaw palaat bobbu la.

Ab ñyaari dalla yuñ tek benn palaas dalla yi góora koy sol amna ay kuloor yu ñyool.

Ab nyetti mag yu jigeen ñoo ànda di dox di dem seeni soxla ku nekk ci diggabi mu ngi yore mbus bu weex keneen ki mu ngi yore saax bu nete.

Ab lampu la buñ def ci mir mo ngi amee weer ci kowam. Ngi amee ay kulu lu ñuul.

Ab bena palaat bu weex lañtek banex nekka ci kawam ak benna caasuweer buñ def ndox bu tanga.

Ab buntu ker la, mu ngi am benna yoon bu jëm ci biir dekka bi. Buntu ker bi mu ngi sampu ay buntu yu def sàkket.

Luy ay bagaasu kir la dañ ko dee jëfandekoo ci kir y ab ben na bool bu weer la moo ngi am kuloorbu wee.

Ab bang biñ teg la ci kaw ay ñax yu werta bang wi num fa wéer rato ak peel moo wéeru ci bang bi.

Af yëgla buñ bind binda yu ñuul am kuloor wu weeh bu wertax bu honku bu bula num fa binda binda yu weeh.

Fi yon la fuy nit yi di jaar di dem seeni soxla ak ay waruwaay tablay mungb tabla bi ngam kulooru wee ak ay binday xongo ak yu bula.